Imootoka inga yasudile chi mootoka chilima zingudo chi tractor nga umuseza alimo ali kuvuga nagundi imikile lubega ali kulugudo lwe litaka bisaala zimbega.

Zingudo zabitana zekorasi ziliko zi'motoka, lubega bisala zinzu

Bimuli bimiliyu nga bili murangi imwanga ni iye purple nga inzuchi iliko imiliyu inefu yatelemo munwa , saawa ze angolobe.

Umuseza umumali umubesemu nga agwatile isaati ye gamakono maleyi awambile isimu mukono ni kakomo kumukono mukulala naye mukono mukulala mulino isawa sawa zene zehangolobe.

Baana bekana ni wesinde nga basudile meezi zimbega bibyalilo biliyo ni bigona ni bisaala bindi binyipi sawa zegumusi bali kubitila munzila yemugati.

Umuseza nga agwatile ingubo changaji che irangi iye nabunzari ali kutunda sumbusa amuteele mumawulile.

Umukasi nga asudile masanu ni bikombo kubafu kumutwe abowole kitambala kumutwe asilile lubega zimbega iliyo zinzu.

Umuseza nga agwatile ipale indeyi ni changagi chegamakono manyipi awambile igaali lubega bana baliwo bageke babimikile ni babandi imugongo bekasi ni beseza sawa ze hangolobe.

Umwana umisiya umusoleli nga ali ne zikaafu zewe zingali ali kujendela ku lugudo lwe li litaaka, zimbega bisaala ne bigoona ne zisuuku ze gamadote mumaaso ilimo tsinzu tse gamabaati.

Zikafu zili zine nga zaleya zinziga zindi zazilile ino zindi zazilile lundi zili kupi ni bisala ni bigona

Baatu babili uweseza ni uwekasi nga bali kujenda ugundi awambile ilyato ilye kukwinyayilako kumezi bali kujendela kulugudo lwokolasi kyanjeleka misaala zimbega zikungu.

I'shell esi zi mootoka ni zipikipiki zinywelako mafuta nga ili lubega hagati iliwo lugudo lwelitaka luligako ni bibyezi inga luwambagana ni lugudo lwo kolasi zimbega bisaala ni bigona.

Baseza ne bakasi nga basanyukile, abandi basutile makono mungaji bali kuchina, zimbega bisaala ni bigona, sawa ze angolobe.

Bibyalilo bigaali bili mu rangi iye green nga byayi nga ba ba babibyaala kumugunda mugaali mubalayi , lubega namufeli ni zikungu.

Gunyonyi gunefu guliko buwanga ni bumali nga gwaleya imunwa gugu bululukilla mungaki

Batu babil beseza ni ka kaana bikale mulyato nga mudwena ahambile mugango gundi ahambile ahambile muloba guloba zinyeni bali hagati henyanza sawa ze hangolobe

Umukasi umubesemu eboyele ileesu awambile zinyanye mukono asilile inochina ali mukatale akatunda bibaala ni zinyane, zinzagi.

Umukasi nga agwatile i'blowsechangaji umumali ali kupi ne chisaala kye zimwanyi izindi zatoba izindi zichili zimbisi.

Zikafu ze mukigona inga zindala zili kudimisana jindi ili mumezi yimikile, lubega bunyasi ni gimisaala, sawa zegumusi

Mezi magali nga zitulo kuliko bikona, bisala injeleka iliyo zikungu, tsindeyi ne tsinyimpi mungaji mulimo namufeli umumali ni buwanga

Baana babili nga bemikile basilile ino china bali mukajewa akalimo bunyaasi nga bali kuupi ni zikaafu zili zidatu, zibili zimali , ijindi imwanga.

Bana bageke besinde nga bali kupikpiki, bali kudimila ku lugudo lwe'litaka, mumaso ilimo imotoka, zimbega bisaala, bigona, sawa ze'angolobe

Shirimba nga shilimo bisaala, zingudo, baatu, lubega iliyo bi bi zikungu ni mugangi ilimo namufeli.

Maduka gatunda zingubo imbewo, lubega gusala lubega tsinzu maso lugudo lwo korasi sawa ze gumusi.

Umwana wesinde nga agwatile ipaleq inyipi ne changaji chimali asudile bitu muki fertilizer kumutwe a'ambile ipànga mukono.

Batu bali badatu nga basudanile kupichipichi bekasi babili bali inyuma bali kudimila kulugudo lo kolasi zimbega zimotoka ni gamaduuka

Zikafu ze muchigona nga ziliko mayiga makulu zili hagati he chisaali bunyasi buliwo bubwoma ni gimisaala kutulo inyanza yandalile muwene.

Umuseza umumali agwatile changagi chegamakono manyipi awambile ipiso alikutunga zingato lubega inzu iliwo ye gamatofali.

Ichisi yesi kulanga kuti imbusi ye muchigona yasililile inochina sawa zegumusi inga ili hagati he chisaali bigona bibyoma ni bichili kwoma da.

Umukaasi nga aboya litsune agwatile zingubo , ijindi iye kamakono maleeyi ni chemwalo chimali awambile chikombo chilimo chayi, nga ali kumina chuma che gamagesi.

Zipunda ze muchigona inga zilikwaya hagati he chisali ne bilala bisaala, bigona ni bunyaasi sawa ze hangolobe

Baseza bali babili Bamali, gundi agwatile isati ye gamakono manyimpi nga bali mugunda nezikafu bali kulimisa zikafu, lubega bisaala bigoona sawa zegumusi .

Mosoni nga iyambile kuzisha kale kugusaala sawa zegumusi asililile lubega asamilile mukanwa.

Ituga ili kuchalisa kulugudo lwe litaaka mumaso mwayo iliko umuseza ali kupikipiki lubega bisaala ni bigona.

Zibendela zegamawanga nge njawulo nga zili murangi imbesemu, its irangi iye nabunzari, imali, imwanga , ne irangi iye green nga bazisungile kuzi wire, zimbega bisaala.

Imbusi imali nga ilimo buwanga ili hagati he chigona yinamikilile ili kwaya bunyasi sawa zehangolobe.

Zizuubo ziliko ziliko zingubo, inyuma iliyo misaala ne bigoona ibindi saawa ze'angolobe ne ziiku bijenga bye bakalaka mumaaso.

Liguje lili mulanji imali limikile kulusha lwe gusaala lya wambile kukasha kandi kageke lyasililile lubega imabega iliyo bigona

Nzisenene zinyonjo zesibamakhusinga busa ngabazifumule kumeza, inzindi zili'mulanji I ya'green

Maduuka gagatunda imbewo iliwo ni zipichipichi mumaso ni babaatu lugudo lwelitaka nga ifula yakubileko meezi galiko mungagi mulimo namufeli umuwanga.

Bidyo nga bili kusanu biliko carbbegi inyama.

Nayekote nga bamukingilisa ne bisala , mabega iliyo bisala bikulu ni bigona ni bunyasi sawa zili ze gumusi .

Sirimbaa silimo bisala ne tsingudo tse korasi lubega bukungu bujeche , mungaki namufeli alimo umumali nu muwanga sawa ze angolobe.

Chi drum chi deeka inguuli nga chili kumpi ne chi domoolo che zi litre abiili lubega bunyaasi buliwo bulala bwayoma ubundi buchili kwoma da, saawa ze gumuusi.

Zimbusi nga zili mulangi imwanga ni imali nga zili kugendela kulugudo lwelitaka zimbega bunyasi bigona ni bisaala bileyi ni binyipi sawa zili zegumusi

Ino inimilo ye kasooli ukyili umunyimpi umunyana, inga anina bulayi ali mu langi ye gurini, sawa zili ze h'angolobe

Zipanga zingali nga zosi baziwagale ni file awene

Umusooni nga ekaale awambile kana keewe munda ekaale kugusala saawa ze gumuusi , kana ka silile ino china kamali.

Kanyunyi kamwanga kaleya imunwa kaliko bijele bimali kalikubululuka hagati he chisaali bigona ni bisaala bindi.

Baseza babili nga bali mulyaato sawa ze hangolobe bawambile migango bagitele mumezi imabega iwawe iliyo bigona bileyi ni binyipi.

Nakhube nga ali munzu yewe aliko bujele ni bukono nga ali murangi imali ni itandalafu.

Inzuki imiliyu inefu nga ilikho ilangi imali ne ilangi iye nabunzari yimikile ku kimuli kungaki kwene yatelemo munwa

Bisolo bibili bye mukigona, nga bili hagati he kisaali, zimbega bisaala, bigona ni bunyasi, sawa ze gumusi

Makono go mutu umuseza mabesemu nga gawambile inyeni mukono ichili inyifu yama busa mumezi yasamilile mukanwa imikile kupi ni gamezi.

Imotoka ilikhudimila khulugudo lwa'kolusi lwalekegago buwanga zzimbega iliyo gusala ni'nzibega iliyo misalanjindi ni'kalongoti, bulalo bwabitila ngungankyi gwene

Batu beseza ne bekasi nga bali kwimba bandi bali kuguba zingoma , mabega iliyo imotoka iliko batu ni zimbega misala ni bigona

Umutu asudile zi senene muchigalabo ziyonjo zimiliyu nga amisa mumezi

Ingoko idwaya nga yaleya imunwa bagiboyelele mumatu bagigonesele haasi ku tailo,

Batu bali badatu basutile musenyu kumitwe balikujendela kulugudo lwe litaka sawa zegumusi kutulo misenyu jebafumula nibisala kuzimbega bibyoma.

Baatu beseza nga bawambile katiimba akakweesa zinyeni, bagwatile biwale binyimpi, bali kutulo kwe nyanza saawa ze angolobe .

Mezi magaali gabitagila hagati he bukungu ubundi bugeke ubundi bukulu injeleka iliyo zikungu zindi zingali mungagi ilimo namufeli alimo umuwanga ne umumali saawa ze hangolobe

Bisuubo nga bateleko zingubo, tsimbega tsinzu, imwalo iliyo bisaala zinsuku ze gamadote ni gimisaala ino iliyo bijeenga.

Zikafu ze mukigona nga zili wongene agati e'kigona kigali , kindi kyayoma ikindi ki kili kwoma da , lubega bisala injeleka iliyo zikungu.

Shibila kulome kuti kisali kilimo misala minyimpi ne jimileyi kilimo ne bugona bunyimpi sawa ze a'ngolobe

Zikafu ze mu kigona nga jindi yemikile mumezi zindi zili kutulo agati ye kisali imaso bisala ne bigona bindi.